Ŋɔnudrɔ̃ƒe aɖee nye si si wole ŋɔnudrɔ̃m le la. Woƒe nunɔlawo le kplɔ̃ta hele wo kpɔm. Ame aɖe nɔ anyi ɖe kɔmpiuta mɔɖaŋudɔ, mɔɖaŋudɔwɔnu ɖeka gbɔ. Ame aɖe le nɔnɔmetatawo ɖem.

Dɔnɔdzikpɔƒɔ aɖe enye esi si dɔnɔwo le, eɖwo le abatiwo dzi eye ɖewo le ɖewo mlɔ anyi ɖe anyigba, dɔnɔdzikpɔlawo le dɔnɔ aɖewo gbɔ kpɔm, ame siwo gbɔ kpɔm wo mele o la, le dɔnɔdzikpɔla lalam be wòava kpɔ yewo gbɔ.